"Hayysi qasekka beetishe dizaysi dumma dumma banta amano kalotata ehidi giddozan woykko demba sohozan hizgidi hamutishe dizaysanne keehi cora asati dizaysa besees."

Hayissi qasekka besizayissi dumma dumma asati uttidi usayishshenne ezigetishshe dizayissanne apple yaa bagara qasekka dumma dumma uththatti corati dizayissa ,haa misilezzi kehippe besses.

hayssi qasseka bessizesi nu deure gammo biitta woani cimma asay irxa maata oyqqiti hizessanne haappe guyin qasseka ya baggara dumma dumma mita aytey dizayssabessese

ayssi qasseka bessize issi dumma dumma karebiitta asati woykko karebiitta maca seera issi maca seera sarotettishenne woykko xabaxettishe diza essanne guyi bagga diza asati qasseka tana xeellishe diza issa qoncises

hayssi qasseka gettishe dizaessi issi gashe neye issi macaseza oychera xaafa shenne wuraqata bolla tamasashe dizeessanne ebbeya baggara qasseka dumma dumma gashe nayti dize issa bessees

hayssi qasseka beettishe dize issi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma dalqi dalqe maatati dizessanne ha sohon qasseka dumma dumma direteta qoncisiya bandirazi dize issa qoncises

ayssi qasseka bessize ssi dumma dumma asati uttus dizeessanne etappe qasseka sinta baggara heedzdzu sayanata bollani dumma dumma gistati oykko harabatikka dizeessa ha misalezi bessees

hayssi qasseka beettishe dizayissi dumma dumma asati malara ekkidi kammidi woykko carqizaara oyqqizessanne itikka coran qoodan keehi cora gidizayissa qoncisees

Hayssi qasseka beettishe dizeessi to kuwaase kaasancheti sinta baggara uttizessanne wo7e baggara qasseka dummo dummo asati eqqidi dizeessa ha misalezi kehppe qoncisides

issi beettishe diza issi qasseka heehi gashe naytinne hara hara naytikka diza issanne esi qasseka kuttidi woykko eqqidi ha xeellishe diza issa hamsalezi kiyppe qoncisees

Ayssi qasseka bessizessi dumma dumma wolqay baynna geetu yo7o kaafiya immanassi iti ooththidi deyo oosoza gidizessanne izikka wolqay baynna geeta maaddonta woykko maaddanassi koshshiyaba kuntiyoba gidizeessa qoncisees

Haysa qasekka qoncisidaysi dumma dumma nayti woyko dumma dumma tamare nayti banta qodhezani waza wotidaysanne etape qasekka guye bagara hara calida asati woyko garsera asati dizaysa besese

Hayissi qasekka besizayissi dumma dumma dumma dubushshatanni uttizayissanne etikka uttidi siyishshe woyikko ezzigishshe dizayissa haa misilezzi qonccises.ettikka woyikko ubbatikka dumma dumma baa dereteththa qonccisiza duniguzzata qodhdhezanni wotizayissa besses.

hayssi qasseka bessizayssi nam'u asati banta oyde bollan uttizayssanne etappe sintan qasseka dumma dumma woraqatati dizayssa woykko dabtarati dizaysanne kushen qasseka bi'ire oyqqizaysa beses.

heessi qasseka bissishe dize issi issi bitanezi ba huupheza booththa mishshan qajciza ssanne izi qasseka kusheza bolla makrofoone oykizi yootishe woykko faasayishe dize issanne appe guye baggara dumma hara raatate dize issa qoncisees

Haysii qasseka bessishe diza issi issi mishideza ba kushezaani makrafooni oyqiza issanne ba kushezan qasseka dumma dumma wora qatota oyqada haasaya she woykko yoota she dize issa besses.

Hayssi qasseka beetishe dizesi dumma dummo asati uttidi dizessanne etappe ti qasseka oyqqize si apile giza nuni xesizessa oyqqidi siyishenne woykko esgishe dizeessa qoncese.

hayssi qasseka bessishe diza essi nam7u asati odetiya odota ezigishenne wolko siishe diza essanne issi addezi xaaishenne issi addezi izigishe diza essa ammu salezi keyppe paaxidi bessees

hayssi qasseka bassishe dizayssi issi bitaneizi demba deretetta qoncisesa ma yo may7izessanne izi qasseka ba kusheza makrofoone oyqqidi qoppiyeza aathtidi kushen biire oyqqidessanne haasayishe woykko yootishe dize issa bessees

Hayssan gasseka qoncishe dizeessi keehi gitanne dalga gidize sohoni dumma dumma dereseta qoncisida may7o may7iza asatenne pantha kushezaani xoora oyqqidi dizeeses bessi shin hasikka keehi gasta gidizeessa bessees

Haysan betishe dizaysi qaseka demba gidiza sohon duma duma ba deretha qoncisiza durishene ka'ishe dizaysa ha misilezi qoncises etika macane ade gididi ka'ishe dizaysa besses

Hayssi qasekka besishe dizayssi nam'u asati uuttidinne eqqidi ha xellishe dizayssanne nami'attikka qasekka ayanne naa gidizayssa ha misilezi qonccisi beses

ayssi qasseka beettishe dize issi wora giddo du7atuppe issua gidizaessa gidi shini esikka qoodani hichacha woykko heessappe derizaessa gidizessanne zikka nuni qaare gi xeesizaessa gidizaessa qoncisees

hayssi qasseka be7ishe dize issi keehi dalga woykko adussa gidiza sohoni asati hamutishe woykko yaanne haanne bishe dizeysanne asatu qoodeykka woykko keehi dalga woykko xora gidize essa bessees

Hayssi qasseka bessishe dize issi keehi dalga shuuchchati dizayissanne itikka miqi miqqi uttida shuuchcha gidiza issa qoncisees tappe ya baggara qasseka hara dumma dumma aksumoti dize issa bessees

Aysi misilexi qasseka bessize issi dumma dumma maca nayti banta may7oza may7eza essanne etikka qasseka kusheza baqidi issi macasiya eta giddo qasseka kabaroza baqashe yexdishenne dorishe dize essa besses

hayssi qasseka bessiza sohoy dumma dumma woykko masqale danatiri kidheti uttira keettati dizeessanne idikka laaliy bala geetettizi hexeesetiza soho gidizessanne itappe habaggara dumma dumma maatatinne mitati dizeessa bessees

hayssi qasseka beetti she diza essi dumma dumma asati kaame dhoga bolla egidi dizayssanne tappe guye baggara qasseka dumma dumma mitati diza essa ha misalozi pirgidi qonceses

Haysi qasseka beettishe dize si dumma dumma asati eqqidi ezaxelishe dizeyssanne yappe ya baggara qasseka hara dumma dumma kaameti eqqidi dizeessa abizilizi bessees.

Ayssi qasseka bessize isi issi aawezi ba qoorezani dungizaza saaxeti wottizessanne aykeza manaxide attizi haasayishe woykko kuttizi iskishe diza issa ha misilezi bessees.

Hayssi qasseka bessishe dize si nam7u keethtati woykko ya baggaranne ha baggara kexxett uttida keethtati dizeessanne duge baggara qasseka issi mishireza pude hiyashe dizeessa hamsalezikeyppe qoncissees.

hayssi qasseka bessishe diza issi keehi dalga gidiza keeththappe woykko ha7i wode keeththa gidanna beni wode keeththa giddoppe daro asati kiishe diza issa qoncisees keeththaykka qarxara kitetida keeththa gidiza issa bessees

hayssii qassika bessishe dizeessi keehi cora woykko dalgga gidiza asatidizeessanne asata giddon qassikka dumma dumma kaameti hamoththishinne eqqi uththizeessa bessees.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi issi bithanezi pooneza mathani eqqidi yexxishe woykko yoothishe dizayssanne nam7u asathi qasseka kare biiththa karththa mathani eqqidi dizayssanne issi bithanezi ha7ikka sinththa baggara yoothishe dizayssa bessees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi issi bitanezi ekkizi haasayishe woykko yootishe dize issanne appe habaggara qasseka tophiya bandiranne hara bandirati dize issa bessees.

Hayssi qasseka beettishe dize issi dumma dumma asati maarara eqqidi ha xallishe dizeessanne dabaggara qasseka hara keehi dalga gidiza keettati dize issa bessishe ha msilezi hayssa bessees

Haysi qaseka betishe dizaysi kehi dalgane adusa gidiza kamey oge sohoni ape ha bagara qaseka dumma dumma mitatine matati dizaysa .

Hayissi qaseka beettishshe dizayissi ha"i wode makinazi woyko tekinoloje ehida makina gidizaysanne Ika betishshe dizayissanne transformer geteti xeysetizaysa gidizaysa besses.

Hayssi qasseka keehi dalgga woykko keehi aaho katama giddo gidizessanne izaappey habaggara qasseka dumma dumma kaame ogetinne katamaza lo7etiza miththati dizessa qoncisees.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi keehi dalgga woykko cora gidiza asati maarara eqqidi aasaya bollan zorettishe woykko tobbishe dizeyssa ha misalezi pirggidi qunccisees.

ayssi qasseka bessishe diza essi keehi adussa keettaza giddon dumma dummara miishati bayzettano yida essata woykko bayezettishe diza essata sikka qoodan cora gidize essa bessees

issi qaseka qoncisize issi issi bitanizi haasayishe woykko yootishe dizeyissanne izi qasseka ba huphe bollani bootta koppiyeza attidi woykko wootizi dizeyissa qoncisees

Issi qasseka beettishe dizeessi issi bitanezi ba oydeza bollani uttizassanne ikka uttizi ha teellishe dizeessa bessees asinta qasseka issi itoophiya bandiraranne issi hara bandirara dizeessa bessee

ha beettishe qasseka diza issi dumma dumma asati banta sinthani saafiyo misha oykkidi woykko daftana neeran biideda oykkidassanne hekka qofani zoretishenne hasay hediza issa qoncises

Hayssi qasseka bessize issi keehi dalganne aaho gidiza essa gidishinni ittikka qasseka keehi dalga sohoni bayzettiya miishata woykko buqurata gidiza essa bessees.

Haysi qasseka bessishe diza essi dumma dumma keettati diza essane hessi bitanezi qasseka hamutizi ya keettakko bishe dize issa bessees harishin qasseka dumma dumma ogeti diza essa bessees.

Haysi qaseka betishe dizaysi ha'i wode tekinolojizi ehizo kame masatiya Misha gidizasane izaka kethaza tamazi xugiko toysiyane hathazi gidon dizaysa qoncises

hayssi qasseka beettishe dize issi issi bitanezi ba ayfeza manazere wottizinne ba huphezan koppi hogottiza ssanne izikka qase kawo he qotappe issinoza giriza essa manuzerezi qonceses

hayssi qasseka bessizay dumma dumma tunta soho tara asati hamutishe dizeyssanne etikka injee baynna soho gidizessa hayssi misilizi bessi shini asatikka qass hamutizi bishe bessees

ayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma asati eqqidi xeeldishenne tamarishe dizayessanne issi macasiya qasseka eta tamarsashe diza essa hamsalezikeyppe bessees sapeye baggara qass dumma dumma keettatinne kaamete diza essa bessees

hayssi qasseka bessishe diza issi keehi dalga woykko aaho gidiza keettata tamazi oykini iza toyusishe woykko keettaza yirxisishe diza issa amasalezi keype qoncises

Ayssi qasseka bessishe diza issi cora woykko dalga gidiza asati dumma dumma humaburaateza giigisishe diza essanne nam'u asati woykko hebappe dediza qar asati tuubboza hoyqqiza essa hamsalasi bessees.

Aysii qasseka bessishe dize si issi bitanizi kawo eqota keettappe issua gidizessanne izikka qasse woyto ekkishe dize issa qoncisees ikka nam7u asati asi woyto immishe woykko asi wottishe dize issa bessees.

ha betishe dizayssi qasseka dumma dumma katama keettaduni dalgadun kexettizayssanne appe sintha baggara qasseka keehi adussa mitha doonid kexettizayssanne appe sintha baggara qasseka dumma dumma kaameti dizeessa bessees

Hayssi qasseka qonccissizayssi issi bithanezi uththidi haa xeellishe dizayssanne ba komppitereza oyqqidi gora gorishe dizeessa bessees; appe guye baggara qasseka dumma dumma ciishshathinne maxaafathi dizayssa qonccissees.

Haysi qasseka bessishe hidiza issi dumma dumma bantha ooso soho woykko ooso keetta gidizessanne ikka keehi dalga gidizessa bessees habagga qaseka nu tooppheya bandirazi diza issa qoncisees.

ayssi qasseka beettishe dize si dumma dumma ooto keeththa gidizassanne iza matani qasseka nu toophiya bandirazi eqqizi dize essa ha misalezi keype pilgidi qoncesees

Haissi qasseka beettishe dize issi dumma dumma kawo keettata gidizessanetappe sintha baggara qasseka dumma dumma harara mitasi dizeessa ha misilizi keyppe qoncesees

aysi qasseka qoncisise sii issi bitanezi yootishe woykko i zorishe diza issanne hara asati qasseka azore ekkishe woykko siyishe dizassa qoncisees si deyoosan qasseka dumma dummo buqolati diza issa bessees

haissi qasseka beettishe diza issi keehi dalganne cora gidiza asati banta kusheni bootta misha oyqqidi bude xhoqu ootizessanne idikka qoodan keehi cora gidiza issa bessees

Ha issi qasseka qoncisiza issi dumma dumma asati darajjappe woykko keeththafe duge huwexishe diza issanne issa giddon qasseka issoy ba huqeza kammi uttiza issa ha misalezi keyppe bessees.

Hayssi qasseka beettishe dizeessi keehi aahonne dalga gidiza sahooni dumma dumma asati nam'a nam'a gidizi mutizi dizeessanne tappe habagara qasseka dumma dumma ciishatinne keettati dizeessa bessees

Hayssi qasseka beettishe dizayssi dumma dumma kaameti kaame oge bollani uttizi woykko eqqizi dizayssanne issi bitanezi eta matara hammutiri bishe dizayssa qoncisees hayssi misilezi.

ha beettishe dizayissi qasseka mitanne dalga gidiza nu gammo derey addababaye gidizayissa besishini hessappeka gaxa baggara keehi dalga woykko cora asata dizayissa qoncises

Hayssi qasseka besishe dizayssi issi na'azi waraqataza bollan xaafetidi dizayssa beesishenne woykko waraqataza bollani xaafishine woykko misileza misilishe dizayssa qoncises.

Gaysi qaseka besidhe dizaysi duma duma asati eqidi siyishe woyko ezgishe dizaysanne ista gidope qaseka issinozi kare bitta asa gididaysa ha misilezi kehipe besses

Hayssi qasseka beettishe dizayissi keehi dalgga gidiza soho gidishiini ikka aakime keetta woykko hospitaale gidizayssanne booththa qaalamen ti7ettidi keehi lo7iza soho gidizayssa bessees.

Hayssi qasseka beettishe dize issi keehi dalganne adussa gidizera keettatu goldanni saan qasseka dumma dumma ampuloti woykko may biratati eddhishe dize issa hayssi misalezi pilgidi qoncisees.

hayssi qasteka bessishe dizayssi dumma dumma kare biitta asati huphekko shaynati bantha xalleza hupheykko eti heida xalleza bessishenne aaha nubiittasata qasse tamarsishe dize essa besses

Aysi qasseka besse shie dize essi dumma dumma hakamu haggazo ekiyoosoho gidizayssanne izikka qase dumma dumma massareti woykko dumma dumma ha7i teknolojizi ehezo humishati dizeessa qoncises.

asi bettishe dizeessi qasseka dumma dumma buqurata woykko dumma dumma maatata oyqqidi efishe dizeessanne etikka qasseka dalga woykko keehi gita maataso gidize essa bessees

Ayssi qasseka bessize issi dumma dumma asati uttizinne guufeza oyqqizessanne eti qasseka banta sinta dumma dumma woraqatazaani kammizi uttize essa qonceses.

ayssi qasseka ha besseze si haywode teknolojiye maadontan eeta mashin gidizessanne ham7u asati iza matani be ishe woykko dheellishe dizeessa ha misilezi pilgidi bessees

Hayssi qasseka bessishe diza si issi daaboza hoyddu asati qanxishe woykko eti mashaza oyqizi qanxishe diza hessanne essappe sintha baggara qasseka dumma dumma hara buqurate diza essa qoncises.

Ha beettishe diza misilezi bessizi dumma dumma hargen saketidi hospitaale woykko hakamo haggazu ekkiyo soho yizayssanne dumma dumma asati qasseka koshshiyabata immishe dizayssa qoncisees.

Hayssi qasseka qoncisire si dumma dumma asati guye baggara eqqisi dizeessanne sinta baggara qasseka wolqi gakkonta asati utti dizeessanne hiikka heedzdzu asa gidize issa qoncises.

Hayssi qaseka betishe dizusi keehi demba gidiza sohon oydu asati dumma dumma kameyi diza sohon hasa'ishe woykko zoretishe dizayssa beses

Hayisan qaseka xelishe dizayis duma duma asati eqidi dizayisanee eti diza sohoyika hakamo woyiko agazo ekida soho woyiko akimeketh woyiko hospitale beses

Hayssi misilezi qasseka bessizaysi keehi dalgganne aaho gidiza keethatti kexxetti utizessanne izappe kare baggara qasseka mithasinne dumma dumma harara ogethi dizayissa ha misilezi bessees.

Hayssi qasseka bessizeyissi keehi dalgga gidiza timithe keethta sohoni gidishiini appe kare baggara qasseka dumma dumma m kaame ogeti dizayssa qonccisees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi hadussanne dalga gediza keettaza masaani dumma dumma matoti woykko saa bollan buddumma dumma buqurati diza issanne keettazi qasseka aakkideketettiza issa besseesa

Hayssi qasseka bassishe dize issi dumma dumma asati ogeza bollan himutishe woykko ha yiishe dize issanne itikka hamuttiza ogezi qasseka giigibenna ogeza bollan hamutishe dize issa bessees.

issi qasseka bessiza issi issi bitanezi kaammeza giddo godizi uttiza essanne bitanezi qasseka ba ayfezan hmanaxere haattiza essanne qaameza qalame qasseka zoo godize essa hamsalezi qoncisees

hayssi qasseka qoncisisayssi dumma dumma asati biittaza goyishe woykko bul7ishe diza issanne etika daroti macata gidisa issa ha misalezi kehipe pilgidi qoncisi dees

Hayssi qarseka bessize issi dumma dumma mitha giddoni issi wogga weykko giita dalga gidiza keettazi keexxet wutize issa ha misalezi keippe qoncises.

hayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma oge padeni dizeessanne dildeti beettishe dizeessa ha dildeeta matani qasseka dumma dumma asatti dizeessa qoncesees

Hayssi qassekka bessishe dizayssi dumma dumma kawo keetta eqota toho godozayssanne issi mishireza yotashe woykko haasayashe dizayssanne nami'ati gaxara qassekka adde shin utti dizayssa besses.

hayssi qasseka bettishe diza si dumma dumma kawo ekota asati dizayssanne sappe ya baggara qasseka hara dumma dumma asati diza issa hayssi misilezi kiyippe qoncesas

ayssi qasseka beettishe diza issi nam7u asa kusheti biroteza oyqizi woykko cucumizi hdiza issanne biroteza qoodezi qasseka oydda gidiza issa hayssi misilezi bessees

Hayssi qasseka bessizaysi dumma dumma biratata woyko biratan keexetida keetheti dizaysanne eetika lo'ethidi beetonta ago besidaysa ha misilezi keehippe qoncisees.

Haysi qasseka qoncisishe dizays dumma dumma ogeta pitishe woyko giigisishe dizaysanne addetinne maccat pita woyko peyxa oykidi pittishenne giigisishe dizaysa qoncisidi bessee.

Hayssi qasseka qonccisidaysi dumma dumma kawo keeththa eqotati ogeza lo'etishe woykko giigissishe dizayssanne adde asati ogeza meecishe woykko ogezan diza mittaza qanxishe dizayssa macca asati qasseka fittishe dizayssa bessees.

Hayssi qasseka beeththishe dizayssi dumma dumma qoshashatha kaamezi ehidi oliyo soho gidizayssanne ikka keehi dalganne aaho gidiza soho gidizayssa ha misilezi keehippe bessees.

Haysi qaseka bessishe diza issi nam'u asati yaaranne haara putaza oyqidi gittishe woykko qoshashaza diggishe dizaissanne sapeya baggara qaseka hara keettay diza issa qoncisas.

hayssati qasseka bessizaysi dumma dumma nuni maadetidi olirobata efirifi shiri olida asa gidizessanne itikka qase dumma dumma kaameza matani heqqizi ha phillishi dizayissa qoncises

Hayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma maadde nabata woykko nuni maaretidi olido bata woykko qoshasha bata hage ufayssi kaamezi ekkidi efiza hessa gidishini dumma dumma asati qasseka kaameza matan eqqize hessa bessees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma nuni maadetonta miishata efiri oliyo soho woykko qoshashezi oletida soho getettizessanne giddoni qasseka issi kaamizi eqqizassa hayssi misilezi qoncises.

Ha bettishe diizayssi qasseka kehi dalgga giddiza ogge bollan asati qasseka bantayo kushshen fixaza oyqqidi oggeza fitishshe woykko oggezappe qoshshashza diggishe woykko giggisishe dizayssi qonccisses.

Hayssi qasseka qonccissizayssi ogeza loyththishize woykko giigissishe dizayssanne asathi qasseka ogeza gujjanaayyoo miththatha woykko maathatha qeexishe dizayssa qonccisses ha misilezi.

Hayssi qasseka bessishe dizayissi gitanne dalga gidiza katama bollani dumma dumma asati puxa banta kushezan oyiqidi geeshsheteta ootishi dizayissa woykko ogeza pittishi dizayissa qoncisees

Hayssi qaseka betishe dizayssi issi bitanez oydezan bollan utid computereza xelishe woykko lo'ethishe dizaysa ha misilez beses.

Hayssi qasseka besizaysi ha'i nu wode teknoloji ehida silketa gidizaysani ha bollan qasseka dumma dumma xuufeti dizaysa ha misilezi keype qoncesees.

Haysi qaseka besishe dizaysi ha'i wode matoqezi woyko dijitale matoqe nuni gizi xesidaysi dizaysane iza bola qaseka nam'u asati banta matoqeza bola dizaysa haysi missilezi kehipe qonc'ses.

Hayssi qasseka bessize issi dumma dumma asati banta oydezaani uttidi teelishenne woykko sintha baggara qasseka keehi dalganne aaho gidiza telebizinezi dizayissa qonceses

Hayssi qase besishe dizaysi,dumma dumma macca asati gulbate dizaysane qasseka banta bandira pude dhoqu histizaysane qasseka Enta sintha ciishati dizaysa qoncisees.

Hayssi qasseka besishe duzayssi dumma dumma asati maadaara eqqidayssane issi mishiriya ba kushen kiranchera gooshetishe dizaysanne izaka baada xeellashe dizayssa besees.

Hayssika qassikka bettishe de'aysi na'amu kare bitta asati bollani woykko horophphile bollani eqqidi, kushe issi adde dentiza issane na'amti eqqidi duge tseellishe diza issa qonccisees.

Heessi qasseka bessishe dizaessi dumma dumma asati eqqidi naytana sarotishe woykko cabaxite dizaessanne tappe goye baggara qasseka dumma dumma hara kaameti dizaessa hamusallazikeyppe qoncises.

Ayssi qasseka beettishe diza issi keehi loo'isa woykko dalqi darqiza maata bollani somme duussatappe issua gidiza issi nu baluqo giitessiza issi maataza mishe woykko isi kaththaza mizi ise issa bessees.

ha bettishe dize si issi bitanezi ba ayfezan manaxere wottizi xeelishe dizeessanne nam7atikka qasseka karbita asa gidize issa qoncisees si macasiya qasseka ba hupheza duge yeddizessanne nam7atikka miicishe dize essa qoncisees

Hayssi qasseka beettishe dize si dumma dumma asati ogeza bollan hammutishe woykko godesi mir yishe dizeessanne tappe ya baggara qasseka hara dumma dumma keettatenne mitos dize issa bessees.

Hayssi beettishe dizay essi qhasseka dumma dumma tookowaase kaasanchata gidiza essanne etikka qasse karebita tookowase kaasancha gidizaessa ha misailezi geyppe paattidi qoncises.

hayssi qaseka bessishe diza issi gammo dere mayo mayizaisanne izi qasseka ba duunani makrofoone kushin oyqiza essanne hayfeza bolla qasseka manasxire wotidi diza essanne happe guye qasseka duma duma ciisha ki dizayssa bessees

hayssi qaseka bessedaysi tophiya kaalethiza kawora issi bitanezi ba huupheza bootta shaashen qachizassanne nam7ati hamutish diza ssanne wo7e baggara qaseka dumma dumma mitasinne keettasi diza issa bessees

ayssi qasseka qoncisire isi issi bitanezi ba ayfeza manazire haattizinne kushezan maykropoone oyqizessanne izi qasseka yootishe woykko odishe dize issa qoncisees

Hayssi qasseka bessishi dize essi qichanne dalga giizeso honi issi bitanezi ba kushe zaani mayte oykizinne haasayishe woykko yootishi dizaessa bessishini essafe goy baggara qasseka dumma dumma dereteta qonciside dungosetinne cishsheti diza essa bessees.

Hayssi qasseka beetishe dizays,dumma dumma asatuyo ootho gidizaysane issi mishiriya qasseka issi bitanezara haasayashenne yootashe dizaysa qonccisees.

Hayssi qasseka besizaysi nam'u asati banta kushezani dumma dummaza oyqizaysanne eetika ha xeelishe dizaysa qoncises; eetappe guye bagaara qasseka issi tophphiya bandirazi eqqizayssa qoncises.

hayssi qasseka bessidaysi dumma dumma pasporte ekanayo yida asa gidizaysane itikka qasse dumma dumma kare biittasi maadizaysa gidizaysi ha misalezi keyppe qoncises.

hayssi qaseka miqoncusiza issi duma duma asati keehi woykko dalga gidiza sooppe hiriza asati eqqidi beyishenne xeellishe dizaessanne issi mishireza eta giddon huuphe shaashe qacida issa qoncisees

Ha beettishe diza essi geehi gitanne dalga gidiza oososahooni hissi mishireza eqqada faaxeele za esa bessi shin heessafe goye baggara qas dumma dummatoopphe bandidasi diza essa qoncoses.

Hays qaseka betishe dizays issi bitanezayo dumma dumma woytota imishe dizaysanne Ika keeta qomoti woyko kawo keetapppe isuwa gidiza bitanezi eqidi imishe dizays beses.

Hase qassika betishe diza issi, qassika dumma dumma kabo diza issanne, izikka qoodane keehi dalga woyko keehi cora gidiza issa qonccishees. Ikka asasi yotizashe woyko haasayishe, eti qassi ezigshe dizassa bessees.

Hesi qaseka betishe dizayisi duma duma asati bantha ogezara hamutishe dizayisanne etika qasika hara co,ra woyiko kehi dalga gidiza asati dizayisa besees

hayssi qaseqa bessishe hediza issi dubbanumma kawo egotas asappe issua gidiza essa gedi shinni etikka wogolo bolla uttidi bishe woykko ishe heddiza issanne izi kushe bolla masaleyeza oyqqiza essa besses

Ayssi qasseka qoncisiza issi keehi dalga woykko aaho gidiza kaame giddoni issi macase woykko kawo eqosa gidiza mishirezi woxxashe woykko makinezappe duge sawa woxxashe dize issa qoncises

hayssi qasseka qoncisiteessi dumma dumma kawo eqatati diza asato giddoni nam'u asati waraqatasa oyqqizi ha xeellishe dizeessanne dumma hara asati dizeessa hayssi misilesi qoncisidees.

Hayssi qasseka qoncisize issi issi bitanezi kawo eqota may'o may'izayssanne gita woykko dalga gideza mitha giddoni eqqidi haxeellishe diza hanota qoncises hamisalezi.

Hayssi qassekka qonccessizayssi dumma dumma sohoni nam7u asathi uththizayssanne issanththoy ha7i nu biiththiyo kaaleththiiddi de7iya kawotha geeththzayssane ha mathan qassi nu toophphiya banddiraze eqqizadizayssa bessees.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma yeho assa bolla yekishe woykko zilalishe dizayssa qoncisess. Eththa gidon qasseka na'zi woykko dumma dumma cimathi yelagathi yekishe dizayssi besses.

Hayissi qasika besishe dizayisi kehi kare bitha asatara ca'baxetishe woyiko sarotetishe dizayisanne nu bitiyo kaletiya abiyi ahimede getetizayiti dizayisanne appe guye bagara tophiya bandira eqidi dizayisa beses

ha issi qasseka bassishe dizessi dumma dumma asati banta oyde bolla uttizi dizeessanne goye baggara qass eqqizi banta duunani maske aattizi dizeessa ha misilizi pilgidi bessees

aysi qasseka bessishe diza issi dumma dumma maca asati baantha kushe bolla woraqata oyqqita essanne itika lo7iya maata bolla uttii diza issa qoncisees hessa giddo qasseka issi mishireza zente ayqqiza essa bessees

Hayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma addey asati madadara woykko maalara eqqiri dizeessanne tappe hguye baggara qasseka dumma dumma mitatenne kaameti dizeessa woykko keeththeti dizeessa bessees

Hayssi qasseka bessishe dize issi bantha ammano keettani woykko ha wotoy ammaniza bootani uttiza asaki dizeyssanne etikka qasseka eqqizi ixellishe woykko etasintan dumma dumma ufratenne muumi oobati dize issa besses.

Ha bettishe diza issi qasseka issi bitanizi ba kushe zaani dabtaraza oyqqida issanne makerapoonizan haasayishe woykko yootishe dize issa qoncisees .Aappe ya baggara qasseka hara dumma dumma bati dize issa bessees.

Ha beekkishe dizeessi qasseka issi bitanezi eqqidi hizgishe woykko yootishe dizeessanne ti ba ayfezaani manaszere wotizeessanne ambasadere attizi xeellishe dizeessa bessees.

Haysi qaseka qonc'isishe dizaysi kehi gitane daliga gidiza dhoqa otho ketani duma duma asati bantayo kushen bireni dabtara boli xafishe dizaysa besishen etape guye bagara qasek nam'u asati eqizaysa beses.

Hayssi qasseka bessizayssi dumma dumma kaame oge bollan parazi asaza c'aanishe eqqidi dizayssanne dumma dumma asati ogeza bolla hamettishe de7izayssa qonccisees.

ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma kaameti bishe woykko kaameta giddoni galanaayo asati kare baggara eqqizessanne dumma dummaba oyqqidi woykko tookkidi dizessa bessees

ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma asati maarara uttish de'izayssanne eta sintha qasseka dumma dumma hayllandera haathazi wothidaysa ha misalezi keyppe bessee

Aysi qasseka bessize si dumma dumma gashe nayti woykko tamareson uttizi tamarishe dizessanne itikka qoodan keehi xora gidize issa qoncisees tabul'eta sintan qasseka dumma dumma daftorati dize issa bessees.

hayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma gashe nayti uttishi tamaride diza issanne etikka bantha kushezan qasseka dabtorezanne iskibdosa oyqqiza issanne da giddon qasseka astamareza eqqaza desessa qoncises

"Hayssi qassika qonccisizaysi dumma dumma shubota bollara efishe dizaysanne eetikka woykko mabrates eetanaw woyyko mabrateyo maadiza shubota gididaysanne dumma dumma qasikka beetizayssi dumma dumma ogeti qasse hara baggara dizaysa qonccises."

ha beettize issi dumma dumma asati uttizinne eta sintani dumma dumma halan deera haatta dizeessanne sika uttize issa a misalezi keype pilgidi qoncisida essa bessees

Ayssi bessishe dizay essi gitanne dalga gidiza sohooni dumma dumma gashe nayki hidi haakamu hagazo ekkishe dizayssa bessi shini izikka issi haakimeza gashe naaza hakamashe dizeessa bessees.

Hayis qaseka besizays duma duma bollape wodhiya hatha bollan oyidu nati mechetishe dizayisa woyiko hathabolla eqi utizaysa beses izata gidon qasika oyidati ade qaska issina maca gidoysa qonicises

Ha beettishe dizaesi qasseka dumma dumma dalga woykko giita aho sohoni dumma dumma asati hamutishenne yishe dizessanne heedzdzu neeti qasseka qoomettish hamutishe dizeeesa qoncesees.

hayssi qasseka bessiza issi keehi dalganne keehi daro gidiza wora soho gidizayssanne etikka keehi cora gidiza mitati woykko dalqi dalqi maatati hidiza issa umsilezi keipe bessees

Hayssi qasseka beettishe he diza issihissi bitanezi bootta maayo ma'idi ha dellishe dizeessanne izi qasseka geehi dalga woykko adossa gidiza biretaza bollan eqqisi diza issa bessees

Hayssi beettishe dize essi keehi dalga woykko aaho gidiza denba sohoni dumma dumma hanayti booththa hmay7o may7idi booththa ba oyqqidi pudexaqu ootizasanne hexikka hammutishe woykko aasayishe dize essa besseesa

Ha bettishe dize siy qasseka nam'o macanayti uttizi ha deelishe dize essanne eti micishenne wupeza qasseka issinaza koppiyeza wottiza issanne issineya qasseka mala xireza wottize issa bessees.

hayssi qasseka beettishe diza issi dumma dumma dalqi dalqiya woykko lo7iza mitati dizssaanne izikka dumma dumma asati yiidi beyana woykko obanano bossi osoho gidiza issa qoncesees

Hayssi qasseka qoncisize issi issi bitanezi haatta giddo du'a oyqqizi uttizessanne izikka suntazi qasseka aylasho hogi deesize essa gidishinni keehi gashe gidiza issa bessees.

Hayssi qasseka beettishe diza issi nam7i macanati uttizinne haatelishe diza essanne iti qasseka husiniya banta ba hupheni koppiyeza wottiza essanne issaneza qasseka manaxireza wottiza hatelishe dize essa bessees.

Hayssi qasseka beettishe dizayssi dumma dumma asati ha'i wode nu kawoza maraxanayo woykko dooranayo yiidi bessishe dizayssanne uttidagey qasseka ta yaan bessizaga kunththishenne nangishe dizayssa bessees.

hayssi qaseka beettishe diza issi dumma dumma asati maarara eqqidi dizassanne efikka dumma dumma ha7i wode matowqiza yoo maxagabettanasi hiira asa gidiza issa hayssi misilezi qoncisaes

Aysi qasteka bestishe diza issi issi bitanezi uttizi ha he'i wode hiida digitale matawuqeza mazagabeti ishe woykko dendishe diza issa ha misilezi bessees appe ya baggan qasteka dummo hara rasa asati eqqizi beyishe diza essa bessees.

hayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma asati kawoza dorana yo7o marara eqqizi dizessanne issi mishire qasseka dorizoyssa bessi woraqataza essa ha bessizaessa bessees

hayssi gasseka beettishe dizeessi dumma dumma asati kawoza duona yoo woykko maratana yoo emaadara eqqidi dizaessanne etikka qasseka heqido asati keehi dalga woykko faydoppe dereea dizeessa bessees

hagee qasseka qoncisizasi dumma dumma asati bantasi mazagabettana woykko ha'i wode digitale matooqesi mazagabettana yo dumma dumma asati maarara eqqidi dize essa ha misilezi qoncisidees

ha bettishe dizayess qasseka gitanne dalga gidiza sohoni dumma dumma asati kawaza doorana yo7o yidi utti uttisessa bessishin hessafeka sintha baggara qasse dumma dumma keetteti dizayessa bessees

Haysi qasekka besishe dizaysa Dumma dumma kuwase kasachata woyko kuwase ka'ishe dizaysata gididaysanne eikka aho woyko dalga denbaza bollan eqidi ha xelizaysa qoncises

Hayisiy qasseka bessize si dummu dumma too kowase kaasanchati wanta qooreyani medaliya aattidinne wancaza oyqqidi ha teelishe dizeessanne eti de yoosohoykka kuwaseka iyoosoo gidizeessa bessees

Hyssi beettishe dize si issi bitanezi ha teelizi miicishe woykko keehi woznappe miicishe dizeessanne izi mayzo maawo phasseka booththa gidiseessa humesalezikeppe bessees

Hayssati qasseka beettishe diza essati dumma dumma tookowase kaanchati diza hessanne dappe guye baggara qasseka hara dumma dumma asati diza issa hayssi misilezi keehi pilgidi qoncisi dees.

Hayssi qaseka qoncisesa issi dumma dumma to kuwaase kaasanchati kuwaase hanna cawutishe dizessanne ya baggara qaseka dumma dumma asati beyano hiize issa ha misolezi keehi pirgizi qoncises.

ayssi qasseka bessize issi keehi woykko dalga woykko demba gidiza sohoni tookowaase kasancheti kaishe woykko woxxishe dizeyssanne issi bitanezi qasseka itana ootitishe dizeessa ha miselezi keeyfe qoncises

Hayssi qasseka bessishe dizeessi dumma dumma kaasa baggara woykko dumma dumma isporti baggara ewuttidasa gidizeessanne sappe goye baggara dizeessi qasseka dumma dumma keehi ooso baggar iteessa bessees.

Ha bettishe dizeessi qasseka dumma dumma kara biitta kowaase kaasanchoti woykko toho kowaase kaasanchoti dizeessanne itikka qoodani ospona gediza issa ha misilezi keyppe qoncisides.

Hayssi qasseka qoncisizaysi dumma dumma kuwase kaasan woyko isporte hanotani ekidi de'iya wancaza ekkizaysanne issi bitanezi qasse na'ayo immishe dizaysa qoncisees.

ayssi beettishe diza issi dumma dumma to kuwasencha ka7iya geeti itikka anna cutishe diza issanne dalga gidiza to kuwaase kaasasohoni ka7ishe diza issa hayssi misilezi keppe qoncisees

Haysan qaseka betizaysi keeh dalga gitta gidida sohoni dumma dumma cugan nayt kuwase ka'ishe dizaysa besishn etika toho kuwase kasancha gididaysa qoncises.

Hayssi qassika bessishe dizayssi jeehi gathanne dalgga gidiza ha7i wode kuwaase kaassanchcha keehi goobe gidiza na7izi eqqise bessisheni izikka ba kushezaanii wanccanne be qoorezaani medaala aaththizeyssa bessees.

Tas bethishe dizaytti kehi githane dalgga gidida demba sohoni dumma dumma toho kuwasse kassanchathi ka'she dizzayssa besisheni heyssappe gaxa baggara dumma dumma assathi bea'nawu yizaysa qoncisess.

Ha beettishe dizeyssi qasseka ha nu iniwode maashine woykko teknoloji ehido mashine woykko tekinolooje ehido maashine gidizassanne izikka keehi dalgga woykko lo7eti asayyo maado immidayssa gidizayssa bessees.

Hayssi qasseka bessizaysi dumma dumma pilastere miisheta gidizessanne etikka woykko eteyo maadozi nussi birezi pooshetikko woykko daakitikko woysettana maadiya miisha gidizissa qoncises.

hayssi qasseka bessishi dizayissi ha'i wode teknolojie ehiza miisha gidizayssanne izikka dumma dumma yeetta woykko mimooreza giddon naqiri siyanassi woykko dumma dumma basiyanasi maaddiza teknoloji ha'i wode yiidoyissa getettes

Hayssi qaseka bessiza issi keehi woykko dalga gidiza maxaafazi zidassanne iza giddo qaseka lo7ekidi maaddiza ayssi woykko lo7ekidi asa si maadoy mize issi diza issa bessees

Hayssi qasseka beettishe hidize ssi dumma dumma mismaaleti gidizi woykko qohodani keehi cora gidiza misamaaleti dizessanne dassika qase maadoy keettaza keexxanas maadize ssa gidize essa qoncisees.

Ayssi qasseka bessize issi kai wode nu wode teknoloji maaddontan hoosetida mashin gidize issanne ikka dumma dummabassi maadon peyida essa gidize issi ha misilezi qoncisees.

Haysi qaseka besishe dizaysi hay nu bitan kehi besonitaysan gidizaysanne izika kehi kare bitara eretizi dizaysa woyko bomibeza garsape kesiza woyko tamaza kesiza misha gidizaysa

Haysi qaseka besishe dizaysi ha'i wode tekinolojezi ehiza mishaza gidizaysanne izika duma duma ha'i wode tekinolojezan madonta ehiza mishata gidizaysanne hedzu asati eqidi dhelishe dizaysa qonc'ses ape ya bagara qase duma hara hara asatine kameti dizaysa beses.

Hayiss qasekka besishshe dizayiss dumma dumma qalame giddoppe ke'idda mishshata woyikko matappe effishenne kushshenni garezza bolla canishshe dizayissa besses.

Hayisi qasseka beettishe dizayis dumma dumma kamet kame oge bollani maarara eqqidessa gidizessanne etikka galal'o qalameza tiyetidayisa gidizessanne izappe guye baggara qas dumma dumma miththat dizayisa bessees

hayssi qasseka besseshe dizaessi dumma dumma asati ogezaani ma7oza bayzi shee dizayessanne tappe hiya baggara qasseka hara dumma dumma kaameti dizaessanne tappe sinta bagga qasseka hara dumma dumma asati hamutishe dizeessa besse

Hayssi qasseka beettishe dize issi dumma dumma kaame ogeza bolla ni nam7u gede woykko nam7u gooma gede gidiza motorezi uttizessanne iza bolla qasseka nam7u asati uttize issa qonchisees.

ha bettishe diza issi qasseka issi kawo eqotappe issa gidiza bitan izi kawo eqota kaameza bolla eqqizi diza ssanne iza masanka qasse dumma dumma birosati diza issa bessees

ayssi qasseka beettishe dizeessi keehi dalganni aaho gidiza kaame ogeza bollani dumma dumma heedzdzu gooma kaameti dizeessanne tappe ya baggara qasseka dumma dumma keettati dizeessa bessees

hayssi qasseka bessize si dumma dumma oge zaani keehi dalga gidiza kaamezi bishe dizayssanne iza bollan qasseka safaari kooome gida ba oykqidi nayti kumidi biidi diza essa qoncise

Heessi qasseka bessishe dize si dumma dumma kaameti eqqidi dizessanne icikka qasse dumma dumma miishata tookkidi efiya kaame gidizessanne eta masan qasseka dumma dumma asati eqkidi dize issa bessees.

Haysi qase qoncisidaysi kehi dalga gidida ketati ketetizaysa besishin duma duma asati dizaysata besishinne garsa bagara namu' asati bishe dizaysa beses

Ha misiliyan ta beyashe dizayisi gitta daligga kameza ogge bollani kameyi yashe dizayisa besishini hepe sinitha baggara hara duma duma kethati dizayisa qibcissesi

heyssa qaseka qonciseressi keehi gitanne dalga gidiza katama bollani duma duma kaammeti maarara eqqish dizayissa besshini hesa giddorakka qasa kehi cora asati hammutishe dizayissa qoncisees.

Hayssi qasseka beetishe dizayssi dumma dumma keeththati keeththetishe dizayssanne izappe hara baggara lo7oti dizayssa besees.

ha bettishe dizessi qasseka keehi dalganne aaho keettati kaxetishe dizeeanne tappe habaggara qasseka dumma dumma kaame ogeti biishe dizessa ha misadezi keyppe qoncisi dees

Ha beetishe dizayssi qassekka keehi dalgga gidiza keeththati buro keexetishe woykko kexxetidi wuranna haniyayssine appe garssa bagara qassekka dumma dumma miththati kaaameti hamutishe dizaysi dizayssa qonccisees.

hayssi qasseka bessishi dizeessi keehi dalga woykko aaho gidiza katama keettazi hilitizessanne iza karen qasseka dumma dumma asatinne dumma dumma heedzdzu gooma kaameti woykko paajjajetti dizeessa hamelezi keippe qoncises

Haysi qaseka qoncisizesi dumma dumma keeththati woykko dumma dumma lo7izi uttida keeththati dizeessanne izikka dalga woykko adussa keeththa gidizessanne dumma dumma birasati dizeessa qoncisees.

Ayssi qasseka bessishe dize issi dumma dumma keettati woykko keehi adussanne dalga gidiza keettati kiteti uttidessanne zabe qasse bolla baggara sarozi bettize issa bessees.

Hayssi qasseka beettishe dize si heedzdzu asati ekkidi haasayishe woykko zoretishe dizeessanne tappe sinta baggara qasseka hayllandezan haattanne dumma dumma zo7o woykko bootta qalamenteti uddeda ciishati dizeessa bessees.

ha bettishe dizae si qasseka dumma dumma keettati kexettishe diza issanne itikka keehi dalga woykko adussa gidiza keettati diza issanne he baggara qasseka hara dumma keettati diza issa bessees

Hayssan qasekka qonccishe dizayssi keehi gitanne dalgga gidida ketati kexeti uttidayssa besishin hisikka izi boththa qalameza tiyetidayssa besishin dumma dumma keththati dizayssa qonccises

Hayissi qasekka bessizaysi dumma dumma gadey marara eqidayssanne izappe guye baggara keththati dizayissa besses

hayssi qasseka beettishe dize si dumma dumma timirte keeththani nayti tamarishe dizessanne nayti tamarishe giddon issi wogga bitanizi gelidi uttidi siyishe woykko hisgishe dize essa bessees

hayssi qasseka bessize si dumma dumma timirte keetta neyti daanneyshenne woykko tamardishe dizee ssanne ya bagga qasseka hara dumma dumma naati cugan cugan uttidi dhanneyshenne woykko tamarishe dize essa besses

hayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma timirte keethchani nayti tamarishenne xaafishe dizayssanne issi astamadasi qasseka eta giddon gadizi tamarsishe dize issa misilizi bessees

ayssi qasseka qoncisize issi dumma dumma timirthe keeththani nayti uttidi tamarishe dize issanne issi astamareza qasseka giddon eqqada tamarsash dize issa hamselezi qoncises

ayssi qasseka beettishe dize si keehi dalganne gita gidiza sohozi dizessanne etikka timite keetta gidizessa ha misalozi bessi sheni dumma dumma tamare nayti kiidi karen eqqizeessa bessees

Aysi qasseka bessishe dize issi dumma dumma tamare nayti uttidi xaafishe woykko tamarishe dize ssenne astamarezi qasseka tamare naytu giddo galidi haasayishe woykko zore immishe dize issa bessees.

Ayssi qasseka besseshe diza si dumma dumma addey asati kucsheza duccumi oyqqidi heqqiza soho dizessanne ezappe guye baggara qaseka keehi dalga keettatinne mitati dize essa qoncises.

hayssi qasseka beettishe dizesi issi naaya timirteza keehi daro hudete eesia woykko daro guddena hida mishiro gidizessanne a ba kusheni wancanne koore meda laatteza asa gidizeessa bessees

Hayssi beettishe dize si qasseka dumma dumma timmite kiitta soho gidizassanne dikka qasseka qoodan cora gidiza nayti tamarishe dizeessanne issi astamarizi qasse tamarsishe dizeessa besseesa.

Ayssi qasseka bessiza issi yissi bitanizi ba kushe zaani makarafoone oykqiza issanne ba qoodeza qasseka badadatetta qoncisiza dunguzaza wottiza issanne huubeza qasseka koppiriza wottizi haasayishenne yootishe dize issa bessees.

Hayisa qasekka betizayis dumma dumma katama sohoni de'eiza timirte ketaza gidizayisanne hesappe ha bagara qasekka dumma dumma mithazanne ogeza bollan qaseka kamezi eqidi dizayisa ha misilezi kehippe qoncisides.

Hayissi qasseka bessizay dumma dumma tamaro keeththani asati bidi woykko tamarati biri xannayyo soyo gidizayssanne atikka maxaafaza ekkidi deellishe woykko xannayshe dizayssa qoncisees.

hayssi qasseka qoncisize issi woykko bessize issi dumma dumma ichiyo soho woykko xhiskiyo sooho gidize ssanne ha bollakka qasseka firasheti woykko dumma dumma maa7iyo ma7oti deyabuta gidize issa qoncisees

Hayssi gasseka qoncisize si keehi adussa woykko dalga gidiza nayti tamarido qa woykko timirte keetta gidizessanne issi astamareza ba kushen borsa oyqqada duge xeellashe dize issa qoncises.

Ha beettishe dizaessi dumma dumma timirte keeththa yo7o woykko simirte ministire nuni gidixeesisa hessa gidishini izikka biranu nagga nuni gidixeesisa hessa gidis shini yootishe woykko tamare naytus aattishe dizaessa qoncises.

ayssi qasseka bessishe dizeessi dumma dumma keehi dalga gediza sohoti woykko keehi dalga kaame oge bollani dumma dumma kaameti bishe woykko wamutishe dizeessanne tamatan qasseka dumma dumma asati dizeessa bessees

heyssi qasseka bessishe dize issi dumma dumma asati kaami oge bollan eqqisi dizessanne issi bitanisi qasseka gawoketa hayqotappe issaa gidizeessa qoncisees

hayssi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma ogeza bollani issi bikanezi kushe cuccumizi eqqish dizeessanne ya baggara qasseka asati hamutishenne dizeessa ha baggan qass dumma dumma hara keettotime mitate dizeessa bessees

Hayssi qasseka qoncisizayssi dumma dumma assati kameza oge bollani eqishshe dizayssanne he baggara qasseka hara dumma dumma kametti yizaysa qoncisees ha baggara ha'ikka dumma dumma miitatti dizayssa besees

ayssi qasseka beettishe diza issi keehi weykko dalga gediza kaammeza oge bollani kaammezi hamutishe diza issanne appe iyaappenne haanne gata baggara dumma dumma keettatinne dumma dumma himtati diza issa bessee

hayssi qasseka bessize issi dumma dumma kaame oga bollani dumma dumma asati woykko kawo eqota asati eqqiri dizessanne hetikka qas kaamezi bishe dize issa ha misalazi keype besses

Hayssi qasseka beettiza issi keehi dalga woykko afo gidiza kaame ogeza bollani dumma dumma kaameti biiddine yiidi dizeessanne ya baggara qasseka hara dumma dumma keettati dizaeessa qoncisees

Hayyssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma kaame ogeza bollan eqqiza kaametha gidiza issanne ya baggara qasseka nam7u asati bishe diza issanne dumma dumma dalga mitasi dizaysa bessees

ayssi qaseka bettize issi keehi aaho denba gidiza sohoni dumma dumma asati maadara eqqishe dize issanne zappe guye baggara qaseka issi keettaynne daro mitati dize issa bessees

hayssan qasseka beettishe dizay si gitanu aaho gidiza ogezi morotezayssadaro asati giiissi dizayssa qonci simi hessafekay baggara heehi daldogediza asati dizayssa bessees

Hayisi qasika besizayis ha,I nu wode mashine woyiko tekinologe madontan yiza mashineza gidizayisanne izika qase duma duma hathasi madiza mashineza gidizayisa qonc,ises

Haysi qaseka besizaysi kehi xuntha sohon kamezika yishe dizaysanne ika sintha bagara qorqorotine duma duma hara mithati dizaysa qoncisise

hayssi qasseka beettishe diza issi gogidi deya bomba bollani dere asati me7ettishenne banta kushe geeshishe diza essa qoncesees yaappe guye baggara qasseka keehi cora asati diza essa bessees

Aysi qasseka qoncisis dizeessi dumma dumma asati banta kusheza bombaza bollanne ittishe dizeessanne tappe ye baggara qasseka dumma hayara asatinne mitati dizeessa hamsilezi bessees.

ha bettishe dizeessi qasseka dumma dumma zin7i uttida haattay dizeesaunni dumma geweykko keehi keexetti dideya keettazi dizeessanne izikka qas ya baggara dumma dumma hara keetet dizeessa ha misalazi bessees.

Hayssi qasseka beettishe dize issi kaameza bollan dumma dumma beresati diza ssanne iza bollan qasseka issi naazi kaame bollan uttizi dizeessa ha misalezi kayfe qoncises.

ha misilizan qasseka qoncisiza issi dumma dumma jarkanera haattaza duuqishessanne izikka nam7u baggara haattasi goggishe dizayssa ha misilizi keyippe qoncisidees

ha bettiishshe dizayssi ke'hi giitanne dalgga giidiza haaththa duuqiishshe diiza soohoni issi miishshiya ba huphpheza naxalazan kamettada haaththa duqashshe dizayssa qoncisees